Paliment jina duu ka zama laɣim. Bɛ zaɣi yino kam ʒimi n gili teebuli sabila. Ka takaranim nye binyera pam pa teibuli nim maa zuɣu. Paɣaba ni dabba be di puuni. Teebulinim maa zooya pam. Ka sheŋa zeya salo ka din ni. ka di mali takoriti ka a ni too lihi yi takoriti maa nyaaŋa binyeri sheŋa din beni.

paɣiba n-yi kuliɡa na kuliɡa ka bɛ yina ka ʒiri taha ka yino ŋmaliɡi lihi na paɣiba ayɔbu n-nyɛ ba bɛ yɛla chinchini liiɡanima ka so chinchina bɛ tooni zoli n-kuli beni ka ti' kuuni ʒɛya ka ti' mahili ɡba la-n ʒɛya

Tipa nim ayi n ʒɛya ka bi toori tankpaɣu n niŋdili ka girɛda dibayi biɛni girɛda maa kama nyɛla dozim ka tipa nim maa nyɛ zaɣ ʒiɛhi ka bi ku toogi tankpa pali palli

Paɣaba n laɣim teebuli gbuni bi piɛmi ʒi n gilli ka di nyɛ holl puuni ka bi yino ʒɛ tooni n diriba fiila ka tirita kompiuta nim tamtam la bi tooni ka bi zaa nina ku kpa ŋun yɛriba maa duu maa malila eei kondishin nima

Loori titali n niŋ sarati di tooni ku wurim wurimmi ka di ʒiri ʒili ʒi kara n nyɛli ka niraba ata ʒɛ di tooni dabba n nyɛba bi yɛla liiga sabila ka yino yɛ jɛkɛt ʒiɛ n pa dizuɣu ka pili zipili dozim mɔri bɛ soli maa zuɣu

Bipuɣunsi n piɛ n ʒiri pina pina maa biɛla taha ni ni piɛri ni ka bi maan pobi pobili roba bipuɣunsi maa zaa sola chinchina bi nyori ni ka yɛ nyingokoriti ka piri namda nima

Bipuɣunsi n pamdi taba ŋun pamdi ŋo ʒila roba kuɣu zuɣu ŋun pun pammi ka yɛ liiga piɛlli ka so mokuru chichɛra ka pamdi bipuɣunbili so o zabiri maa zooya pam

teebuli n ʒɛya ka kompiuta tam dizuɣu ka kamɛra paya ka buku nim paya ka kootu mii pa chɛya zuɣu ka buku nim mii gba bɛ di sheelf nim ni buku nim pam n nyɛli

Bihi n kana ti toori kom bihi anahi n nyɛba ka bi gbubi bikati nima bokati nim maa shɛli nyɛla roba bokati bihi maa yɛla liiga dozim ni liiga sabinli ka bi bɛ kom maa puuni kom maa nyaanga zoli n biɛni

Loori nima n pɛ taba bi zooi palli maa zuɣu ka bi shɛba zuɣu ka flaki tamiya ka tooni dini maa ka niriba yina ziya ka guhiri so ni o yina bi mi yiɛla kootu sabila.

Sooja nima n zaya ka yino do tiŋgbani ni ka niriba ayi kuri o sani ŋuni do tiŋgbani ni maa yɛla silimiinga ka pili zupiligu sabinli ka so muɣi o nuhi ziya o mi zɛla du titali gbuni ka mori bɛ di yɛanga ni tihi.

salima gbibu shee m-bɔŋɔ ka gireedanima zaya bibaayi n-nyɛ li ka bɛ yaari tankpaɣu ka bɛ zaŋ mashini shɛŋa mi zaya ka di vari kom ka bɛ kuli kɔrikɔri tankpaɣu m-pulipuli tankpaɣu maa nyaaŋa tihi n-zaya

pɛlɛɛnsitɛshɛn la niriba kuli pali be gbala baaji nima shɛb vurilila tɛga paɣ' ba ni daba pɛlɛɛnnim maa ʒɛmi be nyɛla pɛlɛɛnpiɛlla ni zaɣ' ʒiɛhi be nyɛla bibaanahi ka be ʒɛ besitɛshɛni

Niraba ata n laɣam ʒɛya bi zaŋla tahapona n kpaari binshaɣu di mii ŋmanila kom maa puuni ka bi gbi salima na n ti kpaara yino pilila zipiligu ka tihi ni mori bɛ bi nyaanga

Niraba n laɣam salima ka mashin ʒɛya vori kom bi mii nyɛla dabba bi chibila bilisi ka koma bɛ bilisi maa puuni ka bi kori tankpaɣu pulipuli bi nyaanga tihi biɛni ka mo kuma gba biɛni

Daani ka paɣaba bi koharila bi daguli boraadɛ bɛ di puuni ni naazuhi ni alibarisa nima ka shab ʒɛya shab chɛnimi ka shab mii ʒi bi daguli gbuni ka bi to anbirala nima zaɣ sabila ka jiranbiisa duu ku ʒɛ bi nyaanga

bi dibi bihi mini bipuɣin bihi n laɣim bɛ ye la liiga kon koba bɛ ʒela ti- waɣinli gbuni bɛ nyaaga duri m beni ka duri maa nyaaga ka ti- waɣila beni

Alepile ɡbuni ka salo pam ku ʒɛya alepile titali n-nyɛ li di lɔŋ ni ka zama maa zaa be zama maa paɣiba be di ni ka dabba beni so dihirila jaanɡbee ka bɛ niŋ noosimakinima ka sooja ʒɛya

Poloni ka bindirigu be dinyɛla bonku ni manaʒɛri ka zahim be dipuuni ni naanzubua ka maiʒa gba be dinni dikuli palimi marimari.

Niriba anahi n laɣim ziya n gili tɛɛbuli bila ka kopu nim tam si Zuɣu ka yino gbubi buku ka vii di puuni ka do yino mini Paɣi yino diri feela ka yino lihiri ba bini zi du shɛli ni maa an too yɛ ka yiya bɛni bɛni binzi kuɣu shɛŋa Zuɣu maa di wuɣi wuɣi mi.

So so n yiɛ kootu ka pini kolikoli ka zɛ foto nim gbuni n lihiri foto nim maa ban bɛ foto nim maa ni yiɛla liiga piɛlla ka shɛba yiɛ liiga sabila zama gbaliŋ mbɛ dinni foto nim maa yili yili ya di shɛŋa tam la dari zuɣu.

Duu puuni n bɔŋɔ ka kabood bili piɛlli tabi dikpuni dizuɣu fulaawaasi n tamya di luɣuli ni ka anashaara baanjiri laa ka di ʒɛ n baɣali di zuɣusaa bin piɛlli n tabiya ka bolfu nim gba ku yili yiliya diɣi gba bɛ kabood maa zuɣusaa

Niraba pam n laɣam salima gbibu shee bihi bɛ bi puuni ka paɣaba biɛni ka dabba biɛni sokam ku niŋla nimmohi ka shab bɛ boɣa maa puuni ka shab toogi n jahara ka koma ku bɛnbɛ bilisi ni bi kuli biɛla bi tuma niɛma ni

Baabirin shoop ka so chɛri o zuɣu ŋun chɛri ŋo pilila zipiligu o ni chɛri so maa mii o ku chɛmi neegi o zuɣu zaa o ni chɛri so maa o pobo la chinchin piɛlli ka o ʒi kuɣu zuɣu

Paɣa n chimdi bini o pun. yaala shɛli niŋ silba mii ka o zaŋ tam kuripooti zuɣu chimda o bobla bobga ka yɛ liiga din bombom ka so chunchini ka roba bokati ʒɛ o sani ka piɛɣu ʒɛ o luɣuli

Salɔ n laɣim m kohari bin wala kamaa tuya ni bin wali shɛŋa ka di nyɛ vakaha shɛbi zimi puɣisiri tuya maa do yi no n firi bɛ sunsuuni paɣa baa ayi yɛla liiga ʒɛhi ka bi kpalim maa yɛ liiga kon koba

Silmiin paɣa ka bihi laɣam gubi o kpala ninkpara ka yɛ liiga piɛlli ka bihi maa gba yɛ liiga piɛlli ni liiga ʒiɛhi ka piri pabiti pabiti bi zaa laɣammi ʒɛ shitɔri dundoli ni ka di lee kpari

Ko titali ni ka booti nim kuli pali shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi tihi ku gili gilla laa kom maa di tooni ha ka kotitali gba lahi bɛ di puuni

Paɣaba n ʒiri ʒili paɣaba maa kpabila bihi paɣaba ata n nyɛba bi zaa kpabila bihi ka niraba ayi ʒiri ʒili yino ʒirila kpalaŋa ka yino mii ʒiri baaji ka bidib so ʒiri kpalaŋ tuhuriba soli o yɛla liiga buluu bi luɣuli ni ka tihi ni mori biɛni

paɣi so yɛ nee piɛla o tooni ka garawa zɛya ka bin tam dizuɣu ka parentɛ ʒɛya ka bin piɛlapiɛla bɛ dini ka o maan zan kopinim n zali o luɣulini ka ti jinlaaʒɛya ka o tam tii jinla shɛlini ka yɛ liiga piɛlli ka so mukuru piɛlli ka shɛbi mi zi kuɣisi zuɣu ha

Paɣa n chimdi achomo ka gaɣali ʒɛ o sani ka paɣaba ayi gba ʒi o luɣuli ni ni bia ka piɛɣu bɛ o luɣuli ni ka tahali mii gba pili ʒɛya daansi ni ka o chimdili

Paɣa n ʒiya chimdi binshaɣu duɣu ni ka o chimdili ka di tam kurifooti zuɣu ka teebuli ʒɛya ka parantɛ tam di zuɣu ka o zaŋ chɛrigi pa di zuɣu paɣa maa bobla chinchin bobga ka yɛ lala chinchin liiga dikpuni gbuni ka o ʒiya dilpuni maa mii bi ta

Yiya n wurim ka dari maa ku kabisi puya ka tani ʒiɛ pa dizuɣu ka woya sabinli mii kanka n doya di nyaanga tihi n biɛni ka zuɣusaa sagbani sabila biɛni

Niraba n diɛmdi Diɛma paɣaba bɛ bi puuni ka paɣaba maa yɛ kanboŋ niɛma ka yɛ nyingokoriti ka shɛli bɛ o nuuni ka dabba mii ŋmɛri dala bi shab yɛla gaana fulak liiga ka shab gbubi binyɛra ʒɛ zuɣusaa kpahara bi ku nyili nyilila bi nyina

Paɣa n ʒiri daguli di biɛla parantɛ ni ka nyɛ polish nima ni birash nima di ku palimi shɛli lahi biɛla o nuuni n bɛ roba baskɛt ni di gba kuli palimi birash maa mini polish nim maa o nyaanga ka pool nim sansaya di nyɛla vakaɣali ka tia vari bɛ o zuɣusaa

Niraba n gbiri salima bi gbubila soobuli nima ka bɛ boɣali ni bi shab yɛla liiga gungaba gingaba ka so ʒɛ zoli zuɣu ka yɛ liiga piɛlli bi ku biɛla tankpaɣu maa ni ka di daɣa bi ni

Paɣa so n ʒi kuɣu waɣanli zuɣu o yɛla liiga sabila ka o zabiri ku zoogi ka o gbubi kompiuta n niŋda ka kolba ʒʋ n baɣa kompiuta maa di mii tamla santa teebuli zaɣ kpulli zuɣu ka buku lahi pa di zuɣu o ni ʒi du shɛli ni maa do malla gilaas nima ti zaa ni tooi nyɛ sambanni binyɛri shɛŋa din ʒɛya

Sarati n niŋ ka loori karili mini loori bili to taba loori bili maa ku wurimmi zaa ka loori karili maa gba wurim ka niraba yiɣisi ʒɛnʒɛya

Namda nim ka bi piɛnpiɛ namda nim maa di malila kala bobgu bobgu amaa di gbunni maa ŋun ku nyɛla zaɣ yinsi zaɣ tankpaɣu amaa di zuɣusaa maa zaɣ ʒiɛhi biɛni zaɣ piɛla biɛni ka zaɣ sabila biɛni bi lahi kpabila dagbaŋ chinchina n pahi bi koharilimi maa

ti--mpuuni m-bɔŋɔ ka jirambiisanima beni ka niriba kuli zoogi lɔra beni ka niriba ʒiya kɔhiri kpaakpa din nyurila bɛ tɔla ambir---a--la ʒi din ni ka bɛ sa saamb-ɔdinima

Kanbon nanima n laɣam n to anbirala ʒiɛhi ka bi ʒinʒi bi nama kuɣusi zuɣu salima bɛ bi nyingoya ni ni bi nuhini ka bi gobi gobi chinchina chinchina maa nyɛla chinchin piɛla ka na zuɣu maa ŋun dina maa ka di nyɛla zaɣ ʒiɛhi

kambo na so bɛ ni boli pɛrimpɛ la ŋuni n-di o nachiinsi n-ʒi o nam kuɣu zuɣu ka o kpambaliba gili o o gɔbila chinchini ka zaŋ salimanima n-niŋ o nua ni o bɔɣiri ni ni o nyingoli ni o na'kpambaliba maa bɛ shɛba bi ye liiganima bɛ sola chinchina

Paɣa baa ata mini bi puɣinga n ʒiri bi wala ka bɛ zaŋniiŋ tahani n zan tamtam tabi zuɣu di nyɛla leemu bi puɣingi maa n bɛ nyaanŋa ka Paɣi yinɔ kpabi bia ka yino mi naɣi baagi di nyaaŋa jidanbisa n ʒɛya ka tihi gba bɛ dini

Kpatoonsi n bɛ ŋarima ni ŋarima ayi n nyɛli ka piɛri bɛ di zaa ni ka niraba bɛ zaɣ yini kam ni niraba ayi n bɛ tuuli dini ŋo din pahi ayi maa gba niraba ayi n biɛni bi nyaanga tihi n ku zibi

Paɣaba n bɛ bi daguli gbuni n kohari leemu Alaafee ni wotamilo ni moongu ni kamantoosi ni ʒɛ vari vari paɣaba ayi maa bin ku pami na ka so lee bɛ nuzaa polo binwola maa zooya pam

Salo n bɛ diɛma ni ka bipuɣun so ŋun ʒɛ sunsuuni ŋo o dila bipuɣunsi yɛli shɛli ka bi pilo di nam zipiligu ka zaŋ di bini yɛlo o sola chunchin mokuru ka bipuɣun so ʒɛya gbubi o pini ni bi zaŋ too do so mii gba ʒɛ o nyaanga n gbuni maikiro foon yɛri yɛltɔɣa

salo n-chana bɛ mi zaa nyɛla dɔbba ka bɛ puuni shɛba ye tuma nɛma ka di nyɛ zaɣ' dozim ka shɛba mi ye sheetinima ka so jinjam sabila ka pili zipiliti n-doli kpeen so ŋun yɛla liiga tankpaɣu di mini di jinjam

Silimiinsi ata n ʒɛya bɛ pilila hɛlimɛnti zupilti ka yɛ kootu shɛŋa m pa bɛ niɛma zuɣu yino sɔla jinjam sabinli ka bɛ ʒɛ duri tooni durI maa kpahila taha duri maa nyaanga tihi be din ni ka so mi gba ʒɛ tooni maa ha

Silmiin paɣa n ʒɛ jaara ni Anashaara jaara o gbubila bini o nuuni o yɛla liiga sabinli ka so jinjɛm ʒiɛ o ni ʒɛ n miri teebuli shɛli maa fulaawaasi tamla di zuɣu ka fulas nim gba biɛni ka ŋmana biɛni ka chɛriti ni diriti yili o zuɣusaa duu maa malila teebuli dibayi

Niraba n diri bindirigu ka bipuɣunbili pii bindirigu maa niŋdi o ba nolini o ba maa kpala ninkpara bindiri shɛŋa din bɛ pileet nim maa ni nyɛla boroboro ni ʒɛ varivari ka diriti bɛnbɛ di puuni ka gilaas nim ʒɛya ka bi tam teebuli yɛlli zuɣu

Silimiinsi n to ayirimo bi yɛla salo pam paɣaba ni dabba paɣaba maa shɛba pili la zipiliti ka shɛba mi zabiri kuli do n doya bi gbubila samboori nima ka di sabi sabi ni yɛli muɣisira.

Paɣa n bɛ shitoɣu ni chinchina mii ka bi paaki n duhi o zuɣusaa ka o tee do dizuɣu ka nyili o nyina o yɛla liiga ʒiɛ